Amewo sugbɔ le afi ya, amewo do awu ʋɛ̃wo kple afɔkpa ʋɛ̃wo, ewɔ abe wonye dɔnɔdzikpɔlawo, wokɔ ame ɖewo le nugo ɖe me kɔ va yina ɖe teƒe aɖe.

Ŋutsuwo le teƒe ya, wole ewɔ ɖu, ŋutsu ɖewo wobɔbɔ nɔ anyi, wole eŋu ƒom, eɖewo le woƒe megbe.

Yevu ŋutsu loo ɖe le esɔ dzi. Elé nugo kple ati ɖe asi. Eka le esɔ ƒe ŋkume. Wokɔ atitsogã ɖe da le woƒe megbe.

Nyɔnu ve wole enu ɖum, ɖeka le eŋu kom, nuɖuɖu vovovowo le woƒe akɔme, ebli le teƒe ma kple egbe nuɖuɖuwo, ame aɖe do eƒe asi la ame ɖeka le nu aɖe kɔ nɛ.

Nyɔnu ɖewo le zɔzɔm le ts aɖe to tsiame kuɖi nyɔnuvi aɖewo le wome, wokɔ tɔmedenu le wo megb, ɖee hã kɔ kau ɖe asi.

Ame aɖewo le awusime, nyɔnu ɖeka kpa vi ɖe megbe. Ele awu dzram, ŋutsu aɖe tsɔ awu ɖe asi ele asi fiam awu bubu be woakɔ na ye.

Nyɔnuwo le ewo ɖum le afi ya, wode dzonu gbogbowo ekɔ, dzonua ɖewo le ʋɛ̃, eɖewo hã de, wode ama vovovvowoe, wota anyaŋa, wolé taku ʋɛ̃ le asi kɔ le wɔa ɖum.

Ame aɖe ƒe nudzraƒe le teƒe ya, wokɔ adzalɛ kɔɖo asi, tomantosi egometɔ le fi ma milki tse le fi ma.

Ŋutsu ɖeka kple nyɔnu ɖeka wole eʋe ɖum. Ŋutsua le anyigba, nyɔnua wɔ ata ŋutsua le wɔ ɖum. Ŋutsua kɔ eƒe afɔ dzi le aya me. Amewo kple asi le woƒe megbe le wo kpɔm. Amewo tse bɔbɔnɔ anyigba.

Nyɔnu eve tsɔ nake ɖe eta. Nyɔnu ɖeka tsɔ amagbe le eta. Nyɔ woa me etɔ̃ wota avɔ. Ame aɖe le eŋu aɖe ƒe megbe. Ame aɖe kɔ kusi le ta.

Xɔdɔmee mele fi ya. Woɖo avɔʋi le aba dzi. Suiɖui eve le aba ƒe ta. Nɔnɔmetata.

Ŋutsuwo tsi atsitre le teƒe ya wolé etuwo la asi, ame ɖeka lé kuku ɖe asi, gbemelã kuku le asi, edze abe wova de ade lã, elã eku, eŋu mu le elã ŋu.

Eyaa, numeme, numemewo le fia. Ɖɔkta Kwami Nkrumah wome le fi ma. Wòle zɔzɔɔ do asi ŋgɔgbe. Ame bubuwo nye ya, wome le fii. Wodze klo le fii. Wome nua le etsi dzi.

Amewo le asime. Eŋuwo le asia me. Amewo le azɔli zɔm. Amewo le asi ɖim le awuʋide. Amewo le enu ƒlem. Wole asi tsam.

ame aɖewo le agbleme dem wokɔ ʋu si woyɔna tratɔ wole kum le mɔadzi le agblea ƒe ŋkume ŋutsu evewo le titre ɖeka titre ɖe mɔa ƒe akpa ɖeka ɖeka titre ɖe agbleame mɔa ƒe evelia ɖeka le nugoe yibɔ eve ɖe asi

Amewo le ekuteƒe. Ƒuƒoƒo le efi ma. Amekukuɖaka le teƒea. Ame aɖe dze lo le nyɔnu ɖeka ƒe ŋkume. Ewɔ abe nyɔnua le vi fam. Nyɔnu ɖeka tsi atsitre ɖe eƒe axadzi le kpɔm.

Exɔ kɔkɔwo nyakpa damawo le teƒe ya. Amewo le xɔawo ƒe ŋkume. Etsi le teƒea. Amewo le etsia me le xexe. Tɔdziŋuwo le etsia dzi.

Dɔnɔdzikpɔɖa aɖe bɔbɔ nɔ abui dom na dɔnɔ ɖe. Dɔnɔa kɔ nu kɔ bu ŋɔtsinu. Edo avɔwu. Wonɔ abui dom na eƒe abɔ. Nyɔnu ve ɖe bɔbɔ nɔ anyi ɖe woƒe megbe. Ekɔ, wo tsɛ kɔ nu kɔbu woƒe ŋɔtsinu.

Eya eŋuwo ƒe mɔ dzi. Eŋuwo su gbɔ le teƒea. Amewo dze sɔgbɔ. Exɔ kɔkɔwo le teƒea. Amewo le zɔzɔm. Amewo, eŋulebewo le teƒea

Teƒe ya ɖi yevudukɔme, yevuwo sɔgbɔ le teƒe. Yevu ŋutsuwo le teƒe ya, wodo awu vovovowo, ɖewo do awu ʋi eye ɖewo do awu yibɔ ɖewo do awu amagbe vovovowo hã wole zɔzɔm.

Exɔwo le teƒe ya, exɔ vovovowo le teƒe ya, em eŋu mɔ zɔ exɔawo dome, eŋuwo le emɔa dzi zɔm, amewo tsɛ le emɔa dzi zɔm, eŋu ɖewo yina ŋgɔgbe, eɖewo gbɔna megbe.

Detugbi eve ɖe tsa tsitre le fii. Ɖeka ɖo asi ve ali. Ɖeka ɖo asi ɖeka ali. Ɖeka kɔ asi ɖeka kɔlé nusiakaa. Koklovi ɖewo le woƒe ŋkume.

Nyɔnuvi ɖewo le dekɔnuwu me kple afɔkpawo. Wokɔ dzonu de kɔ. Wokɔ nunanawo le eta. Ewɔ abe wo yina ɖe esrɔ̃ɖeƒe. Eŋu ɖe le woƒe hadzi.

Nyɔnu aɖewo le asime. Wole tomatosi dzram. Nyɔnu ɖeka bɔbɔ nɔ anyi. Ɖeka tsi atsitre le tomatosia gbɔ. Nyɔnu ɖe le eƒe axadzi. Ewɔ abe ele tomatosia ƒlem.

Ŋutsuwo sugbɔ le ebame. Woƒo ba pɔtɔpɔtɔ. Eɖewo le eke kum. Ɖeka le awu ʋi mɛ etsi atsitre le afi ma le wo kpɔm. Eɖewo le eba kɔ lɛ ta. Eɖewo le eba klɔm.

Ameaɖewo le mɔ ta, amewo tsatsitre le emɔa ƒe akpa ya, ɖewo tsatsitre le emɔa ƒe akpa mɛ hɛm, wole exa le asi, eɖewo le nua ku le ʋuame le tɔtrɔ le mɔa dzi.

nyɔnu ɖewo le teƒe sia wóle eɣo ɖu wodó avɔwuwo wokó avɔ yi dale kɔme wó bla ta kple wiko wiwo

Nyɔnu aɖe ƒoklo le atikutsɛtsɛ wo gbɔ, ewɔ abe tsi le atikutsɛtsɛ si le. Atikutsɛtsɛ vovovowo le afi ya, mango le fiya, paya le afi ya, akɔɖu tsɛ le afi ya.

Ekplɔ gbda aɖe nɔ anyi zikpui, zikpuiwo ƒoxla kplɔa amewo nɔ anyi ɖe edzi. Nyɔnuvi ɖeka tsome kɔmpitawo kura nɔ woƒe aƒeme. Wo pɛte woɖo nukomo.

Amekuku ɖaka aɖe le teƒe ya. Seƒoƒowo le eƒe axa dzi. Ame aɖewo le awu yibɔ me. Wotsia tsitre ɖe aɖakawo megbe. Nyɔnu ve, yevu nyɔnu eve wole awu yibɔ me le fima.

Ɖekakpoe kɔkɔ aɖe ɖɔ kuku elé bagi dzɛ̃ la asi kple fɔkpa dz, elé eƒe awu ɖe asi, eɖɔ gaŋkui, ahanonowo le eƒe megbe.

Ŋutsuwo ɖɔ kuku le motodzi. motoa sgbɔ, woawo tsɛ sɔgbɔ le mota dzi. Wole emɔa me, ewɔ abe wole tafikime. Wole trafiki dzɔɔ woadzo.

Amewo su gbɔ le teƒea. Esedɔwɔlawo tsi atsitre ɖe teƒea. Wo le ameawo tutu be womega geɖe teƒe ya wotsi atsitre ɖo o.

Nyɔnu vewo le teƒe ya. Nyɔnu ɖeka bɔbɔnɔ zikpui dzi ɖeka tsia tsitre. Wole nu ɖam nuɖanuwo le woƒe akɔ me. Nyɔnua ƒe asi kɔ blu nu ɖe me eƒo asi ŋuti nɛ. Nyɔnua ɖeka kɔ gatsi kɔ le nua me blum.

Nyɔnuɖewo ɖo moto. Ŋutsu ɖeka le motoa kum. Nyɔnu ɖeka kpa vi ɖe megbe wole nu kom. Ŋutsu ɖe tsɛ le motoa me kple wo.

Nyɔnu ɖe xatsa pipa ɖe le dede nu go me, alabe ele akɔ dam ne eƒe nunɔla aɖe, amewo bɔbɔ nɔ anyi le zi dzi le teƒea, eɖewo agbalẽ le akɔme na wo le nu ŋlɔm.

Sedziwɔ etɔ titre ɖe afi sia eve nye ŋutsu wole tu ɖe asi woɖɔ kuku esedziwɔla nyɔnutɔ de asi kotoku me amewo titre ɖe womegbe

amɛwo lɛ elã lɛm ewɔabe tɔdzi delawo wonyo wo tsa tsitre le eʋua tó eʋua bi eƒe nu de etsia me elãwo le eɖɔ me

Ŋutsu ɖewo le edokum, nyɔnu eve wo tsatsitre le fima le dze dom. Ŋutsu ɖeka tsatsitre ɖe ŋutsua ɖeka ya le edoa kum ƒe megbe. Ele doa me kpɔm, edɔ gankui.

Sukuviwo kple eƒe nufialawo le ampe tum, sukuvi ɖeka ele dzidzɔ kpɔm, edo afɔ wui afɔwui ʋe eye ɖeka hã tsi atsitre le afi ya kɔ asi kɔ ɖo eƒe glã le nu kpɔm